Bunga matye ka nen kany bunga ne yadine tye ma opong adada dok bene ki inyime kuca notanota mogo tye kanen mayadi bene tye ma opong i ye yo mo olingo ki itenge kenyo obedo yo maram madano woto ki iye.

Odi mo gitye kanen kany ki i kabedo mo ma nen calo kweyo dwong i iye adada yeya yeya mogo bene tye i nyim odi egini ci dong ki ngeye kwica wi godi mogo bene tye kanen ma yadi yadi ki lum mogo otwi i wiye kenyo ceng tye ka menyo ka ma jami man tye iye.

Ature ma kalane obedo papol papol kenyo tye ka nen ki kom ature eni nyig kic mo acel tye ma opye i jang ature-ni nyig kic eni nen calo tye ka cwiyo en pig ature enini yece bene tye ka nen calo mito tuk dong.

Lutino kwan magitye iot kwan magubedo mot nen calo gitye ka kwano buk guruko bongo makor bongo matar kidong gubedo abeda iwi kom me ot kwan enini kor ote kono kiwero mayellow wang ot acel mo matye nen ingegi kuca.

Dyang manyig acel keken tye ma ocung kany twonge tye ma odongo maboco adada dok bene kala nen matartar tye ki wiye ume kono kiteng wiye ni tye ma obedo kala ma obedo brown brown kikome dong obedo kweci kwici aburu aburu dyangge ocung kama ngom tye i ye lumgi mogo ma otwi otwi kiping ping bene tye ka nen.

Ot mabi mo makiwero kome kala ma yelo dok coc mo tye makico kikala macol tye ikome, inyime kenyo dogola acel tye ma ayaba dok bene laco mo tye ma ocung inyime kenyo ma oruko long ma col ki kor bongo matar pikipiki bodaboda bene tye ma ocung inyime kenyo dok obedo i wigi yo gudi ne kono nen calo yo ma obedo maram dok dabadaba tye iye.

Pii ma tye ka twagge bedo calo nam mo madit adada ci i kabedo mo tye ma kigedo ki cementi laco mo tye ma oketo cinge i jeba tye ka woto i gin ma kicweyo oruko kor bongo macol winyo tye ka tuk i wiye

Mutoka mogo tye mapol adada, man mutoka takci ka dano giito matoka ki iye ka gicito ka mukene mutokane gurye i line, polgi obedo kala matar komgi otono mabulu bulu, dano bene tye ka wot i kabedo ka mutoka tye kawot i ye.

Kabedo makilwongo ni green house makipito i ye nyanya madwong adada kitweo nyanya eni kitol wek ociti atir atir malo, nyanya eni komgi nen leng adada kibene komgi yot

Pi mo tye ka nen kany pi ne tye ka pye mot kidyere kenyo tye wi pem magicweyo acweya kidong kidyere dyerre kenyo tye nyonyo giwango awanga ci giyubo maber madano twero wot ki ye kinge kuca kono pol tye ka nen ki lum mogo matitino ma otwi kitenge tenge.

Dyegi magitye i kin lum gitye kanen kany dyegi ne mukene obedo dyegi matino dyegi madongo komgi mukene obedo abac abac brown tar brown tar gitye kono ikin lum nyo ikin oboke ma obedo kala magreen green kenyo.

Pi matye ka nen kany ma obedo calo nam mo madit adada opulopul tye i wiye dako mo tye ma ocungo acunga oruko kor bongo macolcol ki omako camera ma okero aketa nen calo tye mako cal.

Man tractor ma tye ka pur i poto tractor ne kono kome obedo green green ki nyonyo tyeni ki wero ma yelo ki i teng yadt tye ma bulu pol tye ma obedo tartar.

Dako ma obedo ikabedo macal ki ot yat en oruko mask kibeno oruko kiyo me wange kibene en obedo ikom ci tye ka bedo calo tyeka nino kun tye gin ma en tye ka kurone.

Labolo ma kipito i teng yo ma tero dano i gang mo dok ki i gang eni yadi calo fene bene tye ka nen.

Lutino kwan magi tye i ot kwan gin weng guruko uniform ma obedo kala ma pink pink dok bene tye lutino anyira ki awobe guyilo cinggi malo magitye ka bunyo ma i yigi yom adada.

Co maromo gin abicel gitye giryeo lain dok gitye telo opwo mo manongo gigero i dipi me mako rec, pine kono tye matye ka twake kenyo dok jo abicel eni jo aryo oruko tok i wigi ngat acel tye ki kore nono kwoyokwoyo bene tye nen i wiye malo kany ki jeriken lalitre adek bene tye nen.

Pii mo tye ka nen piny obedo otyeno otyeno ento co aryo tye ma gucung idyer nen calo gitye ka mako rec

Lago matafali mo tye ma oketo bao lago matafali-ni, orwado daba dong opongo caid acel-lo dok tye ka gwarone ki cinge me ketone itenge tungcel, jeriken ma gurin gurin ti nen ingeye kenyo ki matafali madong kigoyo nen calo owoo dibidibi ci ki yilo ocung akong akong.

Latin anyaka mo tye ma oyeyo jami mogo i wiye yabo doge wange tye ka nen matar wange tye ka nen kenyu en nen calo tye ka cato jami mo ki bene lawote wange pe tye ka nen

Lyec mo madit adada ti ka mato pii kany ki latinne ti i ngete kenyo ocungo i pii mo mupire mot ki bene cobi cobi ti nen kenyo raa bene tye mubutu iye winyo mo bene ti i di pii kenyo, bedo calo kwayi lee mapatpat gitye mere ka mato pii.

Lee magilwong ni amuka tye ka nen kany gitye gin adek madongo adada tunggi tye ma odongo tenge tye kanen dok bene gin weng gitye maguryeyo lain lum mo ma otwotwo bene tye ka nen ingetgi yadi ma obedo green green bene tye ka nen ingegi ot ma blue bene tye nen.

Raa mo tye ma obuto abuta i dipi mo, pi ne tye ma okweyo mot tye mere minyi minyi dok raa eni kome mukene ni tye i ye ento pok nge eni ki ume nge eni ki toke bene tye kanen kamaleng winyo mo tye ma opyeyo mere eni tye i nge raa ni.

Odi mogo tye kany kiwero korgi mayelo gubedo gurofa. I nyimgi kany yeya tye ma kalagi tye ma bulu ki dong god tye pol bene tye

Dako munu mo tye ma oruku iafon ite, dok bene laptop tye inyime kenyo en tye ka diyo laptop, ki do oruku kor bong macol i okore

Pi mo tye ma opire o mot kany ma, winyo mo tye m a obedo wiye olunge o matar ki i bwome kany bene yece mukene tye matar col tar col, winyo ne kono doge dit adada wange omiyo mayellow gi otongo macol en tye ka kwango i di pi man.

Bunga bunga mo tye kany makimako cal kimalo yo maram aryo tye molingo gi itengi kenyo ma okato kenyo tye ka nen bene ibunga ni eni ka inen opotgi obedo kala ma obedo green green kenyo.

Kabedo mo mere mabedo calo lulim ping bedo karotone cal makigoyo agoya ki dok bene jami macalo nana gi makiketo aketa ki wang gilac mo so dano peromo gudo komgi ento tye coc coc mogo makiketo i tengi matwero nyuto ki dano gin ango ma nang obedo ki dok kit ma gitiyo kwede.

Yea mo matye ka kwango i pi coo mo aryo tye magubedo i ye kidong latin acel tye ma obedo i ye coo aryo ni ngat acel tye ma oruko koti ma obedo kala ma grey grey kidong ngat acel oruko ko bongo ma obedo blue yea enini tye maki payo ki bao ingeye kuca lumlum mo ma obedo obok obok tye ka nen.

Kinaga tye ma lutino aryo gubedo i wigi. Kinaga man ocung acunga dano tye mapol ma tye ka wot ki i ngete acel tye ma ocung ki ambrela ma yelo bene tye ki i ngete kenyu. Ki i ngeye kuca yadi tye ma dongo dok bene odiodi tye ki i ngete.

Laco mo tye kany ma omako bendera i cinge, benderane tye kala ma gurin, matar ki dong ma gurin ki bene laco mo ki dako mo acel, gubedo i wi mutoka mo, mutokane kalane tye kala macol, co mukene bene gitye kawot ingegi kidong tenge tenge odi gorofa tye ka nen, nen calo cone tye bito kwi.

Man cing dano matye ka nen kome weng petye kanen gire tyene bene tye nen nen calo oruko gambut i ye tye ki macin magitiyo kwede mere me yibo jami eni onyo pako lak jami eni tye ka bako ne kwede pa ping mac bene tye ka ryeny mere gwira agwira kenyo ki kom machine eni.

Pi mo ma opyeo mot dano maromo adek gitye ngatacel tye ki angec tye ka coto yeya me ceto anyim ki dong ma angec ci nen calo tye ka yuto rec pien aneno layut rec tye i cinge kidong me dyere ni latin mo matidi mo mere ma oruko tok gin gitye i dye yeya ki pinge nen calo otyeno otyeno pien dong ceng tye cito poto weko pinge nen obok obok.

Dako ma ocung i beny nen calo tye ka myel dakoni oruko bongo ma ki yubo ki gin mo macal ki lum otweyo tyene ki jami mo ma penen maber bene oruko kor bongo macek ma umu en cake keken.

Mon ma gitye i cuk ma gitye ka cato kwai dek mapatpat, jo okene ticato muranga madyaka madong gibito mukene tye cato lapene madong kibito kiketo i odero kikobo bene tye ka ma kitiyo kwede me ki pimo kwede en lapena man, gubedo ping kun gitye ka bito en lapena onyo en muranga man.

Dako mo tye ma obedo calo cilam obedo i nyim ot mo magicweyo maleng ot bati cidong en tye oketo bao mo kimeca mo magicweyo kibao magicoyo kome ni mobile money ci en tye ka bwonyo dok obwoyo wiye ki latam mati brown kwar kwar kenyo.

pii mo tye ka nen kany odi mo gitye i dye oii man laco mo tye ma ocung i wi godi man pinye tye ma obokobok

Man laco mo ma iye yom adada oruko otok i iwiye oruko kiu oruko bongo ma obedo tar tar kenyo oruko kiu icinge ki dong tye obedo i wi carani en tye ma iye yom adada dok tye ka bunyu.

Ngig yat muyembe magudure o karacel ijang muyembe mo kala kongi tye mere ma grin grin dong bene nen calo gitye atera mabene ngato mo mamito mwadone romo mwado ne.

Man yo kor gaar ma tye ma odwalle. Ka ineno pinye tye ma lupu tye madwong yadi bene tye ki i tenge kunyu ento gaar pe iye.

Pii mo mere tye kanen kany ma opye mot gi tye kamol a ki iwi godi godi mogo kenyo en iteng godi egi tye iye oboke yadi mogo matinotino kimadongo mutwio ma gubedo kala ma gurin gurin kenyo.

Dako mo tye ma obedo ping kun en omako awale mo madit adada i cinge dako ni kono obolo latam i gwake ento en oruko kor bongo mabedo kwici kwic mabedo calo nge kwac ikore ki nge kuca bene tye jami mobedo calo awal awal magiwero kala macol ki kala ma broun tye ka nen.

Bim mo tye kany ma wiye tye ma obedo lwar tar atara ento ki i ngute kany opong macol en tye ma oyabo wange tye ka neno piny omako gin mo bene i cinge

Cing laco mo tye ka nen ma omako cim o icinge oketo kiyo i wange bene tye ping kenyo kalama macol bene omako tye i cinge kilaptope bene tye ka nen kitenge kenyo gin weng tye i wi meca mo matar ma en oteno i ye cinge.

Piny madong tye ka yuto ceng tye ma obok woko laco mo tye ocung i wi yeye ki i dyere kunu

Ot lum acel ma nen calo pud kigero nyen tye kenyo ot lum eni kore kirwado kicano mere ki kado akada ci kicelo kore ki daba eni lum tye ma otwi itenge kenyo pud pe ki puru maber yat mo bene tye wa i nyime kwica ma otwio madit matye ka nen kenyo pol bene tye ka nen ki wiye kwica.

Bim maromo gin angwen gitye ka nen kany, acel tye ma obedo abeda kwija acel tye ka camo karot tye omako i cinge, aryo gitye kacamo nying yat mo mubedo gurin gurin, gin weng gubedo i dye lum, lum ma gubedo iye-ni odong ento pe odongo tutwal kome ti kala ma gurin gurin.

Ot makitye ka gero ento pud pe otum oti eni kigero ki matapari makiyubo kun kitiyo ki cementi inget ot eni yadi mogo tye makipito calo ature ature magitye ki pot matye kwar kwar green green acel tye i nget ot acel tye i nyim ot eni.

Man laco ma nen calo lalim piny oyito cito wa i wi godi kama godi tye i ye dok yadi yadi mogo otwi green green tye i ye en oruko kor cweta mo ma obedo green oumo wiye kinge obwelo bag bene tye omako tal aryo dong i cinge dong nen calo tye mito lor ping kidong godi godi man

Laco mo ma oruku kor bongo mo matar, oruku roc makwar i cinge ci omako bon kic eni-ni tye i cinge, nying mogo bene tye ka tuk kenyo ma tye ka nen-o ma pe gidwong tutwal gire ento gitye mere ma gitye katuk-ki.

Yo gudi mo tye maber ma opyere o dok ka kilio i ye lam laco mo tye ma ocung gipikipiki dok otingo bao bao inge kenyo obedo calo kabuto ot bati bene tye matye nen inge kenyo.

Man ature ma kalane bedo papulpapul ka ineno ature eni ki pot yadi mukene ki nyif kic acel tye ka cwiyo ature eni

Mutoka mo kany tye ka nen mutoka eni obedo mutoka fuso eni inyime kany kalane kiwero blue green green lakite kidong en tye ka tingo mutoka langil pingi ma obedo kala ma orange orange tye inge kuca.

Pii nam tye ka twagge kany yeya tye mapol atar moni tye kany lutino abice tye kenyo mukene obedo abeda mukene ocung acunga

Lutino awobe maco dek ma giti kawot awot, gin weng gumako jeken i cingi nen calo gua i kulu, acel oruku kor bongo ma bulu, aryo oruku kor bongo mayelo, guruku otok i tyengi dok giti wot i yo mubedo maram maram, bunga bunga nyo yadi bene ti nen i ngegi kenyo.